Nufialawo le dzɔdzɔmeŋutinunyasrɔ̃ƒe. Wodo awu dzi si nye ovaɖɔ ɖe woƒe awuwo dzi. Ɖewo le nu si ke woava srɔ̃ wo ɖe asi.

Ŋutsu gbogbo aɖewo tsi atsitre. Ɖewo kɔ abɔ yi dzi eye ɖewo le adzɔge le nu kpɔm. Wodo vuvɔmewu vovovowo eye ɖewo hã ɖɔ kuku. Ame ɖeka kɔ mikrofuni ɖo nu ke nuŋɔŋlɔ aɖewo le wo tame.

Ame wɔme atɔ aɖewo le xɔ aɖe me ke eve nɔ wɔmitɔwo ƒe zikpui dzi ke eve le tsitre. Ɖeka hã tsɔ akɔ anyi. Wo le ati ʋi aɖewo ɖe asi. Ke wo dometɔ ɖeka kɔ etatsɔnu kɔ tsɔ ta e wodo woƒe awu ƒe amadede wo le vovovo. Eɖewo le ʋi, eɖewo le yibɔ.

Amewo le mɔ zɔm tso wo nɔƒewo yina ɖe du bubu alo dukɔ bubu aɖewo me. Ŋutsuwo, nyɔnuwo kple ɖeviwo hã le wo me. Wozɔ gbewo kple atiwo me. Ame aɖewo le ati te hele wokpɔm ɖa le adzɔge.

Moslemtɔwo tso gbedoɖaƒe le woƒe gbedoxɔ gã me. Wova le agbɔsɔsɔ blibo me. Wodo awu ʋiwo ke ɖewo hã do awu amadede vovovowo. Ŋu eve nɔ gbedoxɔ ƒe ŋkume.

Ame enewo le kplɔ aɖe gbɔ le nuɖuƒe. Nuɖuɖu vovovowo le kplɔa dzi ke ɖevi aɖe kɔ nuɖuɖu le dedem nu me na ŋutsu aɖe. Ŋutsua ke nu me le nuɖuɖu la xɔm.

Lã hatsotso eve wole gbedzi. Fu yibɔ le ɖewo ŋu eye fu dzɛ̃ hã le ɖewo ŋu. Lã siwo ŋu fu dzɛ̃ le la wome etɔ̃ mlɔ anyi ɖe lã yibɔ ɖeka dzi eye ɖeka hã lé eƒe dzo. Lã yibɔ susuɔwo zɔ̃ gbɔna va wo gbɔ.

Nyɔnu eve aɖewo dze ŋgɔ agbleme nuku aɖewo abe tomatosi, griŋ pepe, karɔti kple bubuawo. Wotsɔ nu ɖewo hã dzi ke wotrɔ megbe de atikutsetse gbogbowo abe akɔɖu, ape, wɔtamelɔŋ, atɔtɔ, maŋgo, aŋuti kple bubuawo.

Nyɔnu ene woto fli kple woƒe tsikunuwo hele tsi dzem le tsiŋu la me. Ɖevi eve nɔ wo dome. Ŋutsu etɔ̃ hã nɔ wo dome. Ŋutsua ɖeka lé pipe hele tsia dem ɖe tsinugoa me na wo. Amewo kple sukuviwo le adzɔge le wokpɔm.

Nyɔnuwo ŋli ho eye nyɔnu ɖek ɖu dzi woɖɔ fiakuku nɛ. Hoŋlila susɔewo hã le afi ma. Wɔnadzikpɔla hã le afi ma. Dziɖula do awu yibɔ kple sikɛti blɔ.

nyɔnu etɔ̃ kple ŋutsu ene wó tsítre ɖe mɔdzi woame adē dó awu gbemumu eye ameɖeka dó awu dzĩ, ame ene ɖɔ kuku yi eye ame etɔ̃ ɖɔ kuku dzɛ̃, xɔgã aɖe le wó megbe

Ŋutsu aɖe do awukalɛ yibɔ eye wòtsɔ akɔ anyi ɖe agba aɖe si na míkpɔ dziɖegbeŋusẽ tso ʋe me la gbɔ ke le eƒe axadzia batri aɖe le nu yibɔ aɖe dzi ke le ŋutsua ƒe megbe la emɔdodo aɖe le teƒe ma eye wokɔ kotoku ʋi aɖe da ɖe teƒe ma, ŋutsu aɖe hã le zɔzɔm le kotokuawo dzi.

Ŋutsu ene kple nyɔnu ɖeka aɖewo le xɔ aɖe me, ŋutsua ɖeka le agbalẽ ɖe asi tsitre ɖe nugo aɖe gbɔ, ŋutsu aɖe hã kɔ abɔ yi dzi kɔ ɖeka da ɖe agbalẽ la dzi. Ŋutsua ɖeka le wo megbe de asi megbe ke ŋutsu enelia nɔnyi ɖe kplɔ aɖe gbɔ, tsi hã le kplɔ la dzi. Nyɔnu ɖeka hã nɔnyi ɖe kplɔ gbɔ hele wokpɔm.

Nyɔnu aɖe do awu dzi kple aalegbe yibɔ tsitre ɖe ɖevi sue aɖe ƒe megbe ke ŋutsu ene le woƒe ŋgɔ. Ɖeka le anyinɔƒe ke wo ame etɔ̃ susɔe leatsitre. Ke ŋutsua ɖeka bla ta dzi eye wo le nane ɖe asi. Bukshɔp hã le woƒe axa dzi ke ŋutsu aɖe hã le anyigb a me le atsitre le wo kpɔm.

Ɖevi andre aɖewo le zɔzɔm le fli nogo me. wodo kete ɖe anyigba me ke wo ɖewo do yibɔ ɖe dziƒo eye ɖewo hã do dzi ɖe dziƒo. Wobla ta eye wosa nu yibɔ aɖewo ɖe afɔ. Ŋutsu aɖewo tsitre ɖe axadzi eye ɖewo le ŋu ɖe asi.

Ɖevila le fefefem kple eƒe fefeʋuwo kɛtɛkɛ agbalɔʋu kple mɔdoʋuwoe nye eƒe fefe ʋuwo kɛtɛkɛ la le kɛtɛkɛ gà dzi zɔm amesiwo wowɔ kple aŋe la le gakpoawo dome

Dziɖegbeŋuse dɔwɔla eve aɖewo le dɔwɔm eyɛ wɔmevea katã le enugo gãaɖe me, wóƒe awu ƒamadedeo le blɔ, ke wóɖiɔ ega kuku ɣiwo ke eletrikika amadede vovovowo wotsí ɖe ati wɔme eve aɖe dome

Nyɔnu aɖe lé ɖevi aɖe ɖe akɔ nu hele anyigba. Efɔ mo yi dzi ke nume ɖe te hele yame kpɔm. Nuwo kaka ɖe wo gbɔ, gasɔ kple moto hã le anyigba. Ŋutsu eve le wo gbɔ ɖeka bɔbɔ henɔ wokpɔm ke evelia yea lé nane ɖe asi nɔ edzi kpɔm. Nyɔnuvi eve aɖewo hã trɔ megbe de wo hele nane dzi kpɔm. Wo katã wodo awu amadede vovovowo.

Aboƒola adre aɖewole aboƒowuwo me. Awuawo ƒe amadedewo le ʋi kple yibɔ eye wodo afɔwuiwo ke aboƒoƒea ŋutɔ ƒe amadede le blɔ. Ame aɖewo le aboƒoƒea ƒe axadzi eye wodo awu gbemu atsi kɔkɔk aɖewo hã le aboƒoƒea ƒe megbe.

Nyɔnu aɖe tsitre ɖe xɔ aɖe gbɔ. Ɖeviwo va egɔ eye ɖewo kplae. Wodo awu amadede vovovowo. Nyɔnu la ɖɔ gaŋkui yibɔ eye awuʋi le eŋu.

Afɔkpa gbogbo aɖewo le nudzraƒe aɖe. Dzonu wotsɔ lɔ̃ ɖe afɔkpa siawo dzi. Wodo atsa vovovo na afɔkpawo. Dzonuawo ƒe amadede nye dzie, aŋtsiɖiɖi, gbemumu, blɔ, ʋi kple bubuwo. Avɔwo hã le aŋeme le wo gbɔ.

Amehawo le kuteƒe, geɖewo le atsitre eye ɖewo hã le anyinɔƒe. Kuhɛtɔwo hã nɔ wo dome, aɖaka nɔ woƒe ŋgɔ. Ke nyɔnu aɖe le avi fam eye ŋutsu aɖe dze klo ɖe egbɔ hele edzi dem ƒo nɛ.

Ŋutsu ade aɖewo le dɔwɔƒe afi aɖe. Ŋutsu eve le kɔtena blu aɖe kple ʋi aɖe ƒe axame le nane wɔm. Ŋutsu eve hã le kɔntena ƒe ŋgɔ hele wo nɔewo kpɔm. Kletifɔ alo li le kɔntena gbɔ. Ŋutsu eve susɔewo hã le adzɔge ne kɔntena vie hele wo kpɔm.

Ŋutsu adre aɖewo le gakpo dɔwɔƒe aɖe, ame etɔ̃ wole gakpo la ŋu hele dɔ aɖe wɔm ke ame ene susuewo le atsitre hele adzɔge le wokpɔm. Wodo overall amadede vovovowo eye wpoɖɔ kuku amadede vovovowo hã.

Kpovitɔwo do awu yibɔ le tsa ɖim le gaxɔ la me. Gaxɔmenɔla eve aɖe siwo do awu amadede ɖeka hã le exɔa me. Ame ɖeka le nu kplɔm eye ame evelia ya le atsitre le woƒe mlɔƒe. Woƒe nuzazãwo hã le gaxɔ la me.

Nyɔnu aɖe dze ŋe ɖe avɔwo dzi. Amadede vovovo le avɔwo si. Ɖewo nye ketewo eye avɔ ŋutɔ hã le egbɔ. Eƒo keteawo de aŋe me eye wokeke avɔwo me kɔ ɖo asi.

nyɔnu enyí aɖewo tsitre ɖe gbedadaƒo wóle woniɔwo ƒe asi ɖe yame wodó awu amadede dzĩ kple blɔ wóde dzonuvovovowo hã kɔ ɖewo le alɔgbɔnuikom sola panel le wóƒe ŋgɔ

Nyɔnu eve de sɔ dzi le atsiaƒu to. Ŋutsuvi aɖe le sɔ tem na wo eye nyɔnuvi ɖeka hã le sɔ megbe eye wodo eƒe asi ɖe sɔ la gbɔ.

Nyɔnuvi aɖewo le nubable aɖewo ɖe ta. Nubablewo le gagb, traye kple kusi lɔlɔewo me. woda wo ɖe aŋe ʋi fita aɖe sin ate akpɔ nubablewo to emee la me. Wota avɔ aŋtiɖiɖi kple gbemumuwo ɖe akɔta eye ɖewo de dzonu kɔ kple asi. Afɔkpa hã le afɔ na wo ke ŋu aɖewo hã le mɔ la dzi.

Ŋutsu kple nyɔnuwo le tɔ aɖe me. Ŋutsu geɖe aɖewo medo awu o ke godivi koe le wo nu. nyɔnuwo hã le tsia me. Ɖewo bɔbɔ ɖe tsia me ke ɖewo le atsitre. Xɔ kɔkɔ aɖe hã le afi ma.

Nyɔnu eve kple ŋutsuvi etɔ̃ aɖewo tɔ ɖe mɔmemidzraƒe aɖe hele adzɔge kpɔm, nyɔnu si do awu legbe la le moto si vayina la tɔm. Ʋu ɣi kple gbemumu kpakple moto aɖe hã nɔ mɔmidzraƒea.

Ŋutsu etɔ̃ aɖewo le exɔtuƒe afi aɖe. Ɖeka le exɔ xa ɖaa do awu ʋi eve susɔewo do awu blɔ ɖɔ kuku aŋtsiɖiɖi kple kuku dzi. ame ɖeka le kpe ɖom kea me ɖeka ya le nu ʋi aɖe me kpɔm heda asi ɖe atsi aɖe dzi.

Ŋutsu eve le gakpodɔwɔƒe aɖe. Gakpowo sɔgbɔ ɖe dɔwɔƒea eye ame ɖeka le atsitre le dɔ wɔm le gakpoawo nu. Ŋutsu ɖeka hã bɔbɔ hele gakpoa kpɔm tutu. Wɔme evea wodo awu ɖeka ŋugbi eye woɖɔ kuku hã.

Ɖevi gbogbo aɖewo le xɔ aɖe me. Wodo awu amadede vovovowo eye wonɔ anyi ɖe kplɔ vovowo nu. Nyɔnu dzi aɖe nɔ anyi ɖe ɖeviawo dome eye ŋutsu aɖe hã do awu dzi tsitre ɖe exɔ la ƒe mɔnu. Nuŋlɔkpe yibɔ le ɖeviawo ƒe megbe si dzi woŋlɔ nu ɖo kple tsɔke amadede vovovowo.

Nyɔnuvi ene siwo le atsi tre la ɖu nu vɔ le agba gã ɖe me. Wole alɔgbɔnu kom. Wodo awu amadede vovovowo. Amadede blu, dzĩ, aŋtsiɖiɖi kple gbemumu le woƒe nudodowo me.

Dzo bi mɔmemidzraƒe aɖe si ke te ɖe mɔ gã to. Ŋuwo abe kawo, lɔ̃ri kple bɔsiwo le mɔmemidzraƒea eye wo katã wofia kolikoli.

Ŋu aɖe le gbe me, amewo yɔe fuu ke atiglinyi eve hã le gbe me, ɖeka le ŋua ƒe ŋgɔ eye evelia hã le ŋua ƒe megbe. Atiwo sɔgbɔ ɖe gbe ame fuu eye gbea me le amadede gbemumu.

Ŋutsu eve aɖewo le xɔ me, ɖeka le takom na tsitsitɔa kple tako machine. Etsɔ avɔɣi kɔtome nɛ eye wonɔnyi ɖe zikpi gbemumu aɖe dzi, aflaga bluɔ kple foto aɖewo hã le xɔ la me.

ŋutsu aɖewo yi dɔwɔƒe le gakpo aɖewo ŋu gakpoa ɖe la nyigbã si wó tsitre ɖe dzi le amadede dzĩ ke ŋutsu atɔ le gakpo aɖe si le yame la ŋutsi hele dɔwɔm kuɖeŋu eye ame etɔ̃ susoeawo le adzɔge ameɖeka bɔbo mo ke wóɖɔ aŋtsiɖiɖi kuku kple kuku yiwo hã

Nyɔnu la nɔ anyi ɖe zikpui dzi le xɔxɔ nu hele wagasi tɔm le gagba me le kɔpɔtu dzi. Aŋego violet kple aŋego ʋi aɖewo le egbɔ. Eda wɔgasi tɔtɔe ɖe ɖe agba me head ɖe aŋego ʋia dzi. Kusi hã le egbɔ.

Xɔme zikpui etɔ̃ aɖewo le kapet ʋi aɖe dzi le xɔ me. Wote ŋu ɖekaɖeka kplɔ le ŋgɔ na wo. Kplɔvi eve le dome na zikpuiawo eye aha nokɔŋkɔŋ kple akaɖi le kplɔviawo dzi. Seƒoƒo aɖe hã le akaɖia gbɔ ke foto aɖewo hã le gli nu.